Qaamni nageenyaa qaama yookiin namoota nageenya biyyaa eeganiifi eegsisaniidha. Qaamni nageenyaa qaama olaantummaa seerafi heera biyya tokkoo kabachiisaniidha. Namoonni kun halkaniif guyyaa osoon jedhin, aduu qorra osoon jedhin nuffii tokko malee nageenya biyyaa eegsisaniidha.

Fuduraalee jechuun, biqiloota lafa keessaa biqilanii, erga guddataniin booda yeroo daraaranitti firii isaanii irraan gadee haadha irratti buufatanidha. Fuduraaleen kunneen kanneen akka maangoo, muuzii, burtukaana, loomii, pappaayyaa, appilii fi waantota isaan fakkaatan.

Baadiyyaan bakka yookiin iddoo namoonni baay'inaan gargar faca'anii jiraataniidha. Baadiyyaan bakka tajaajilli hawwaasummaa baay'inaan itti hin argamneedha. Baadiyyaan bakka qonnifi horsiisni beeyladaa itti argamuudha. Baadiyyaan jireenyaaf akka jireenya magaalaa mijattuu miti.

Giddu gala gabaa ammayyaa'aa yeroo ammaa kana biyya keenya keessatti hundeeffameen namoonni baay'een fayyadamoo ta'uu danda'aniiru. Kanaaf bakka kana keessatti tajaajila qulqullina qabutu gatii madaalawaa ta'een kennama waanta ta'eef jiraattonni gammachuu guddaadhaan irraa fayyadamaa jiru.

Loogoon mul'istuu yookaan immoo agarsiistu dhaabbata ta'e tokko bifa mallattoon argisiisuuf fayyadu yemmuu ta'u, innis bakkeewwan akka daandii konkolaataa, dhaabbata poolisii, mana yaalaa, mana barnootaa bifa mallattootiin salphaadhumatti argisiisuuf kan nu fayyadudha.

Bara mootummaa Yohaannis arfaffaa irraa kaasee mootummaa naannoo Tigiraayi keessatti siidaawwan yaadannoon hedduun ijaaramanii argamu, Siidaawwan kunneen akka daawwannaatt namoota addunyaa irraa harkisuudhaan madda galii biyya sanaa ta'uun tajaajilaa jira.

Itoophiyaan lammiilee biyya ishee jaalatan kanneen sonaan baay'atan qabdi. Lammiileen kunis jaalala biyya isaaniif qaban kan ibsan uffata barreeffama maqaa biyyattii uffachuudhaan yeroo ta'u, hundi isaanii biyya isaaniif kan fiigaa jiranidha.

Nyaanni kun, nyaata daabboo qamadii irraa qophaa'e fi ittoo wantoota garaa garaa irraa qophaa'e of irraa qabuu dha. Nyaanni kun, hedduu mi'aawaa dha. Nyaanni akka kun, nyaata aadaa osoo hin taane nyaata baroota dhihoo keessa dhufanii dha.

Maatii jechuun ida'ama abbaa, haadha, ijoollee fi namoota firoota addaa addaa mana tokko keessatti waliin kan galanidha. Naamusni daa'imman dhalatanii, haala guddisa haadha fi abbaan kan murtaa'uufii, darbee darbee illee ollaan shoora olaanaa qabu.

Dubartoonni fuula isaanii miidhagfachuu barbaadan waantota uumamaatti fayyadamuu ni danda'u. Shamarreen kun akkaataa itti dubartoonni fuula isaaniitti dibata dibanii bareechachuu danda'an kan beeksisaa jurtudha. Haala itti fayyadama isaa beeksisaa jirti.

Fal'aanni sibiila tokko lafa irratti bu'ee argama. Fal'aanni nyaataa lallaafaa kanneen akka marqaa , qincee , cukkoo , fi kan kana fakkaatan ittiin nyaachuuf gargaara. Kana malees, nyaata dhangala'oo ta'an kanneen akka bulluqaa ittiin soorachuuf tajaajila.

Kopheen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman irraa kan hojjetamuu fi ilmi namaa balaawwan addaa addaatiin akka hin hubamne kan gargaarudha . Kopheen kunis bareedina qaama namaa dabaluu keessatti gahee olaanaa kan qabudha.

Nyaanni soorwta yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabudha.

Isaan kun uummata Oromoo ayyaana Irreechaa kabajuudhaaf ba'anii jiraniidha. Heddummina baay'ee kan qaban, hundi isaanii uffata aadaa Oromoo garaa garaa uffatanii jiru. Harka isaaniitti irreeffannaaf kan fayyadu marga lalisaa baatanii jiru.

Qullubbii diimaan waantota nyaata mi'eessan keessaa isa tokkodha. Qullubbii kana oomishuun kan danda'amu waktii hunda roobaafi jallisiidhaan waanta ta'eef namoonni yeroo baay'ee kana argachuudhaaf hinrakkatan. Kana jechuun gabaa keessatti akkuma salphaatti argamuu waanta danda'uuf jechuudha.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka wanti bitamu marti itti argamuudha.

Isaan kun dubartoota sadii kan walii wajjin daandii qaxxaamuruuf jedhaniidha. Dubartoota kana keessaa namni lama 'naxalaa' uffatanii dibaabee qabatanii jiru. Daandii qaxxaamuruudhaaf konkolaataa dabarsaa jiru. Dura isaanii immoo mana gamootu jira.

meeshaa wanta ho'aa keessa tursiisuuf nugargaaru kan maqaan isaa Feermuzii jedhamuun beekkamudha. inni mana keenya keessatti yookaan bakka hojii keenyaatti wanda dhangala'aa ta'eefi akka ho'i isaa hin hir'anne gochuu barbaadnu kan itti naqannudha.

Kuduraa fi muduraa gisa gara garaa karaa irratti walitti qabamee meeshaa irra jiru argaa jirra. Innis gurguramuuf kan as jiru yoo ta'u namni gurguru ammoo bira dhaabbatee kan jirudha. Lafti inni itti gurguruuf dhaabbatee jiru kun ammoo karaa irradha.

Namoonni hawaasa naannoo tokko jiraatan ta'an kunneen wal sassaabanii gareen ta'anii, lafa qotaa jiru. Lafti isaan qotan kun bo'oo bishaan keessa yaa'uuf akka ta'uu dha. Bo'oon kun bishaan biyyee lafa kana irraa haree akka hin deemne ittisuuf fayyada.

Biyya keenya keessatti qonnaan bultoonni lafa isaanii sangaadhaan qotanii ittiin jiraatu. Meeshaalee mukaafi Sibiila irraa hojjetamanis hedduu isaatti dhimma bahachuudhaan har'a gahanii jiru. Haata'u malee sadarkaa qonna ammayyaa addunyaan keenya har'a irra geesseen kun jijjiiramee maashinootaan qotuun eegalamee jira.

Bineensonni bosonaa bineensota dhala namaa baqatanii yookiin dhala namaa irraa fagaatanii ala yookiin bosona galuun jiraataniidha. Hariiroon isaan dhala namaa waliin qaban baay'ee laafaafi hariiroo diinummaati. Dhala namaa gaafa argan nibaqatu.

Kitaabilee hedduutu Afaan Oromootiin barreeffamee gabaadhaaf dhiyaachaa jira. Haata'u malee hanga har'aattuu maxxansi kitaaba afaan kanaan qophaa'uu baay'ee harkifataadha. Kana jechuun namoonni kitaaba kana barreessan jiraataniyyuu haalonni mijachuu dhabuun isaan hanga barbaadamu akka hin deemne taasisuu danda'eera.

Suuraa daa'imman mana amantaa keessatti uffata adii uffatanii dungoo qabsiisanii dhaabbachaa jiraniidha. Daa'imman kunneen uffata adii kana mataa fi qaama isaanii guutuutti uffatanii jiru. Dungoon daa'imman kanaa ifaa ibiddaa ofi irraa qaba.

Uummanni kamisee saba aadaa isaa jaalatudha. Uummanni kun naannoo Amaaraa keessatti godina dhuunfaa isaa keessa kan jiraatu yeroo ta'u; Aadaa dhuunfaa isaa baay'ee miidhagaa ta'e qaba. Kana malees aadaa nyaataafi dhugaatii, akkasumas aadaa uffannaa miidhagaa ta'een uummata beekamudha.

Bakkee bashannanaa jechuun, bakka itti namoonni hiriyoota ta'an itti wal fudhatanii deemuun, itti haara galfatan, itti bashannananidha. Bakkeewwan kunneenis bakkeewwan seena qabeeyyii fi uumamaanis ta'ee, nam tolcheen daawwannaaf mijatoo kanneen ta'anidha.

Motora geejjibaaf tajaajiltuufi ariitii baay'ee saffisaa ta'e qabduudha. garri caalaan halluu motora kanaa gurrachadha, garuu halluu diimaallee iddoo tokko tokkoo ni qaba. yeroo tokkoon namoota lama baatee deemuuf Kan danda'ufi turtiin muraasa booda iddoo dhaqu Kan gahuudha.

Suuraa asxaa warshaa oomisha sibiilaa kan Hooletaa jedhamuudha. Asxaan kun halluu gosa lama gurraachaa fi magariisaan boocamee kan jiru yoo ta'u bocni irratti mul'ataa jiru kun booca ijaarsa mana jireenyaati.

Miidiyaa hawaasaa miidiyaa odeeffannoo yookiin taatee guyyaa guyyaan ta'u yookiin mudatu daddabarsu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo qilleensarraan yeroo muraasa keessatti kan qaqqabsiisudha. Miidiyaan hawaasaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko Instagramdha.

Manni iddoo yookiin mandhee dhalli namaa Mukkeen adda addaa, dhoqqeefi dhagaa irraa ijaarachuun keessa jiraataniidha. Manni dhala namaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Kunis, dhalli namaa qorraan akka hinmiidhamneefi akkasumas dhalli namaa bineensaan akka hinnyaatamneef baay'ee isaan gargaara.

kophee namni luka isaatti kaawwachuuf itti fayyadamudha. kophee kun ammoo kan inni irraa hojjatame gogaa loonii irraati. baayyee kan bareeduufi yeroo baayyee warra dhiiraatu kan kaawwachuun ittiin beekkamudha. halluunsaa daalachadha.

Biyyi nageenya uummata ishii sirriitti eeguuf qaama nageenya kana eegu qabaachuu qabdi! Isaanis poolisoota fi humna waraana addaati. Poolisoonni kunneen leenjii qaamaanii fudhachaa kan jiran yoo ta'u, hiriiraan hojjechaa jiru.

Manni kitaabaa iddoo yookiin Mana dubbisaati. Manni kitaabaa Kun iddoo yookiin bakka namoonni yookiin baratoonni baay'een itti dubbisaniidha. Manni kitaabaa iddoo callisa qabu, iddoo dubbisaaf baay'ee mijataa ta'eedha. Manni kitaabaa kitaabolee hedduu of keessaa qaba.

Biqiltootni qabeenya uumamaa haalluu magariisa qabaniifi naannoo miidhagsaniidha. Biqiltootni dhala namaaf faayidaa hedduu qabu. Faayidaa biqiltootaa muraasa keessaa; nyaataaf, madda qorichoota adda addaa, qilleensa gaariifi dawoo bineensota bosonaa ta'uun tajaajilu. Biqiltootni akaakuu hedduutu jiru.

Meeshaan kun, meeshaa ispoortii jabina qaamaa kennuuf fayyaduu dha. meeshaan ispoortii jabina qaamaa kun, jabina miilaa ittiin hojjachuuf fayyada. Meeshaan kun, mana ispoortii jiimii jedhamuun beekamu keessatti tajaajila kennuun, miila namaa gara olii fi gadii jabeessa.

Kun maasii qonnaa kan biqiloonni bifa saayinsawaa ta'een irra facaafamanii jiraniidha. Biqiloonni magariisni kun biyyee gabbataa irra tooraan facaafamanii biqilanii jiru. Gidduu isaanii wal irraa fageenya wal qixa ta'etu jira.

Meeshaan kun meeshaa elektirooniksii yoo ta'u, iskiriinii kompiitaraa irratti dalaguuf faayidaa kenna. Meeshaan xiqqoo kun maqaan isaa kun maawuzii kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, meeshaalee qaama koompiitaraa alaa keessaa isa tokkoo dha.

Jeedalli diimtuun akka addunyaatti biyya kana qofatti akka argamtu qorattoonni ifoomsaniiru. Bineensi kun biyya kanaaf qabeenya guddaa ta'uudhaan daawwattoota biyya alaa irraa ishee daawwachuu dhufaniin galii guddaa galchaa jirti. Kanaaf kunuunsa gahaatu isheedhaaf godhamuu qaba.

Rogeeyyiin siyaasaa beekamaa obbo Jawaar Mohaammadii fi gaazexeesaa Dajanee Guutamaa taa'anii waliin haasa'aa jiru. Lachan isaaniituu laaptooppii banatanii haasa'aa jiru. Obbo Jawaa Mohaammad harka isaa tokko maddii isaa qabatee dhaggeeffachaa jira .

Iddoo kanatti barattoota kan argaa jirtudha. barattoonni kun hundi isaanii gadi jedhanii qormaata hojjechaa kan jiranidha. akkasuma barattoonni kun uffannaan isaanii baay'ee bareedaa fi miidhagaa bifti isaa adii fi cuquliisa kan taheedha.

Iddoo marga bareedaa lalisaa kan tahee fi mukkeen addaa addaa mul'achaa kan jiraniidha. Bakki kun bashannanaaf baay'ee mijataa kan taheedha. Bakka kanatti kan argamu barreeffama Afaan Amaariffaan barreeffamee kan jiruudha. Abaaboon addaa addaa mul'achaa jira.

Kitaabni kun kitaaba qubee Afaan Oromoo barreeffamee ykn katabamee kan jiruudha. qola kitaaba kanaa irra barreessa waa'ee kitaaba kana ibsa irratti argaa jirra. kitaabni karaa dhugaa jedha. bareessaan kitaaba kanaa Hundaa'ool Mokonnin jedhama. kan inni itti maxxanfamee magaalaa gidduutti Itoophiyaa finfinnee handhuraa oromiyaati.

Kitaabni barruu barreeffamaa guddaa, kan beekumsi guddaan keessatti kuufame yookiin barreefameedha. Kitaabni barruu barreeffamaa, kan hayyoonni yookiin beektonni barreessanii, namni biroo akka dubbisaniif gumaachaniidha. Namoonni baay'eenis beekumsa irraa argachuuf kitaabicha nidubbisu.

Diikooriin meeshaa miidhaginaa iddoo tokkoo yoo ta'u, yeroo qophiileen kan akka:cidha, guyyaa dhalootaa, eebba fi kanneen biroo gaggeeffaman kan qophaa'u dha. Diikooriin kun, wantoota akka:pilaastika qilleensaan guutaman, kuula, uffata furdaa fi fakkaattilee garaa garaa irra hojjatame.

Fakkii boorsaa ijoollee durbaa gogaa irraa hojjetametu ta'aa jira. Boorsaan kun qabattoo dheeraa kan qabanii ittin baatan qaba. Akkasumallee naannoo boorsaa kanaan goodaa fakkiin keenyan manaa sibiila irraa ijaarame kan mul'achaa jiruudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Daawwitiin meeshaa agarsiistuu fuulaa fi qaama namaati. Daawwitiin duuba namaa malee, eenyummaa namaa namatti agarsiisuuf gahee tokkoyyuu hin qabu! Namoonni daawwitii bitatan yeroo baay'ee miidhagina isaanii ilaallatanii bakka jojii isaanii deemuufidha.

Iddoo kanatti wantoota addaa addaa argaa jirra. wantoonni kun kanneen akka konkolaataa, nama baa'a masoobii fi gamoo addaa addaa argaa kan jirruudha. akkasumas iddoo kanatti konkolaataa baay'ee ykn ammoo hedduu kan taa'an argaa jirra.

Namni kun muummicha ministeeraa mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad Aliiti. Dr. Abiyyi paarlaamaa keessatti waltajjii irra taa'anii haasaa taasisaa jiru. Suufii gurraacha, qomee adii fi kaarabaata diimaa godhatanii jiru.

Dhimmi siyaasaa akka addunyaatti waanta xiyyeeffannaa guddaa argachuudhaan irratti hojjetamaa jirudha. Kanaaf akka barnootaatti manneen barnootaa olaanoo keessatti kennamaa jira. Dhimmi akkasii barnoota keessa galuun isaa biyyi tokko burjaajii isaa keessa akka hingalleef fayyada.

Nyaanni soorata yookiin wanta dhalli namaa guyyaa guyyaan beela ba'uuf afaaniin gara keessaatti fudhatuudha. Nyaanni wanta dhalli namaa jiraachuuf yookiin jireenya isaa itti fufsiisuuf soorata guyyaa guyyaan nyaatamuudha. Kana malees nyaanni albuuda baay'ee barbaachisaa ta'e kan ofkeessaa qabuudha.

Namoota hedduu haadholii, abbootii fi ijoollee isaanii dabalatee oomisha ija bunaa siree irra aduutti hafaa jiraniidha. Bunni isaan siree irra diriirsaa jiran kun bilchaataa halluun isaa diimaa ta'eedha. Namoota kana keessaa dubartiin tokko shaashii mataa irra buufattee jirti.

Teessoo irra taa'uuf oolu kan gubbaan isaa nama hin quuqneedha. Teessoon Kun irra taa'uuf baay'ee kan namatti toluudha. Teessoon kuni halluu diimaa Kan qabuufi sararri adiin iddoo tokkotti ni jira. Iddoon inni teessifamee jiru mana afata afame keessadha.

Dubartii lafa irra tarkaanfatanii gara mana tokko seenan irra teessee jirtudha. Isheenis uffata gabaabaa jilbaa olitti hafuufi kophee ol dheeraa gurraacha ta'e kaawwattee jirti. Of birattis boorsaa gurraacha keessee jirti. Biqiltuun magariisni tokkos naannawaa kanatti biqilee jira.

Itoophiyaan sirna Paarlaamentariitiin buluu edda jalqabdee bubbuleera. Sirni kun fediraalizimiin hidda akka jabeeffatuuf sababa guddaa ta'uu danda'eera. Uummanni biyya kanaas sirna kana baay'een isaa itti gammadee ittiin bulaa jira. Kana irraa ka'uudhaan biyya kanatti seerri isaa hojjechaa jira.

Siidaan Leencaa harkaan fannoo qabatee gateettii irratti baachaa jira. Dudduuba isaatti mukkeen kanneen akka meexxii fi ejersaa ni argamu. Leenca irraan samiin mul'achaa jiru qulqulluu fi duumessa yookiin hurrii homas kan ofirraa hin qabneedha.

Kuduraafi muduraan gosa oomishaa keessaa tokko ta'anii, dhala namaatin yookiin Qotee bulaadhan kan oomishamaniidha. Oomishni Kunis, tajaajila nyaataf kan oolaniifi nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galii kan kennaniidha. Akkasumas nyaataf yeroo oolan, albuuda gosa adda addaa waan qabaniif, fayyaaf barbaachisoodha.

Biyyi Itoophiyaa biyya Afirikaa Bahaatti argamtu taatee, sabaa sab-lammoota hedduu kan aadaa fi duudhaa isaanii eeguutti baay'ee ciccimoo ta'an qabdudha. Dubartiin kun rifeensa ishee duubatti hidhattee, faaya miidhaginaa gurratti godhattee argamti.

Siimiin bilbila keessa galuun tajaajila hedduuf kan ooludha. Isaan keessaa muraasni nama biraaf bilbiluuf, ergaa gabaabaa barreessuu fi kanneen biroof kan fayyadudha. Siimiin kophaa isaa, bilbila malee homaa hin tajaajilu.

Pirezidaantii Federaalawaa Dimookiratawaa Rippaabilika Itoophiyaa duraanii Sahilaworq Zawudee marii diippiloomaasii bakka bu'aa biyyoota biraa wajjin yeroo godhan mul'atu. Sahilaworq Zawudee Poreezidantii ta'uun hojjechaa kan turanii fi amma immoo nama biraan bakka bu'uun isaanii beekamaadha.

Asxaa gidduu irraa mallattoo Odaa qabu irratti barreeffamni Afaan sadiin ' Waldaa Ogeeyyii Fayyaa Oromiyaa ' jedhu katabamee jira. Waldaan ogeeyyii fayyaa Oromiyaa kan mirga ogeeyyiitiif falmuu fi akka kabajamuuf dhiibbaa taasisuudha.

Teessumni filannoo namaa irratti hundaa'uun bocaa fi haala garaa garaan hojjetama. Teessumni kun irra taa'uuf baay'ee mijataadha! Mukaa fi uffata lallaafaa irraa kan tolfamedha. Teessuma hirkoo qabu waan ta'eef, ni filatama!

Maatii mana tokko abbaa manaa, haadha manaa fi ijoollee isaanii lamaan waliin afur ta'anii dhaabbachaa jiru. Haadhi manaa rifeensi ishee baay'ee dheeraa yoo ya'u abbaan manaa rifeensi isaa gabaabaadha. Ijoollee isaanii keessa tokko uffata mataatti uffattee jirti.

Namoonni kunneen uffata halluu gosa tokko uffatanii shubbisa shubbisaa kan jiran yoo ta'u iddoo isaan jiran lafa marga lalisaan uwwifamedha. duuba namoota kanneenii namoonni farda yaabbatanii tarree galanii dhaabbatanii jiran jiru.

Iddoo kanatti qodaa bareedaa fi miidhagaa bifti isaa gara keellootti kan siqu argaa jirra. qodaan kun maqaan isaa mokobiyaa jedhaman. qodaa kun jiruu fi jireenya dhala namaa keessatti faayidaa guddaa kan qabudha.

Haroo jechuun bishaan kallattii itti yaa'u hin qabne, kan kallattii maraan lafaan marfamee argamuudha. Itiyoophiyaan haroowwan uumamaas ta'ee; kan nam-tolchee baay'ee qabdi. Isaan keessaa Haroon wancii isa tokkodha. Haroon wancii haroo baay'ee miidhagduudha.

Namoonni biqiltuu sanyii garaa garaa bakka tokkotti baay'isuudhaan gabaadhaaf dhiyeessan yeroo ammaa kana biyya kana keessatti heddummataaniiru. Kun immoo karoora uffisa bosonaa biyyi kun qabattee jirtu wajjin baay'ee mijataa ta'ee jira. Namoonni kana irratti bobba'anii hojjetanis bu'aa guddaa argachuu danda'aniiru.

Daa'imman aadaa, duudhaa, amantii, naamusa fi safuu hawwaasa ofiin guddisuun addunyaa irratti waan baratamedha. Ijoollonni kunneen waanuma kana kan hordofan yommuu ta'u, dhiibbaa maatii fi hawwaasaa kan qabanidha. Kunuunfamuu barbaadu!

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Daakuu midhaanii qaracitii halluun isaa adii ta'e keessa taa'aa jiruudha. Naannoo daakuu kanaa qaracitii halluun isaa diimaa ta'e tokko illee taa'aa jira. Akkasumallee naannoo daakuu kana kopheen halluu gurraachaa miila namaa waliin mul'achaa jira.

Magaalaa gidduudha. namoonni hedduun karaa miilaa irra socho'a jiru. konkolaataan halluu cuquliisaafi adii qabu akkasumas konkolaattonni kanneen biroos karaa konkolaataa irra adiimaa jiru. mukkeen magariisni dheerinni isaanii gidduu galeessaa ta'e Fi siidaan dhakaarraa hojjatame tokkos karaa daangaa Jira.

Kun, diikoorii dha. Diikooriin wantoota garaa garaa irraa kan akka pilaastika qilleensaan guutaman, uffata haalluu garaa garaa qabuu fi wantoota biroo irraa kan qophaa'u miidhagina manaa yeroo qophiin addaa jiru ittiin bareessuuf kan oolu yoo ta'u,

Geejibni wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo garaa iddoo biraatti ittiin socho'uudha. Geejibni bakka bakka lamatti qoodama. Isaanis, geejiba ammayyaafi geejiba aadaati. Geejiba ammayyaa kan jennuun kanneen akka xiyyaaraa, konkolaataa, baaburafi diinooti.

Adawaan injifannoo Itiyoophiyaan kolonii Xaaliyanii ofirraa itti injifatteedha. Itiyoophiyaan biyya afrikaa Adii injifatteedha. Injifannoon kun immoo seenaa guddaadhan. Saba kanaan injifannoon kun waggaa waggaadhan ayyaana injifannoo jedhamee kabajamaa jira. Adawaa ittiin boonna.

Taphattoonni garee kubbaa miila lama wal duraa duubaan kubbaa reebaa jiru. Taphattoonni kunneen piriimeerligii Itiyoophiyaa keessa taphachaa jiru. Dirreen isaan irratti taphachaa jiran margaan kan haguugameedha. Irratti yemmuu kufan akka nama hin hubneefi.

Konkolaataan hojiilee garaa hojjechuu danda'u kun bifa keelloo kan qabudha. Dhagaa, cirracha, biyyoo, muka, midhaanota garaa garaa fi kan kana fakkaatan guuruuf konkolaataa nu gargaarudha. Konkolaataan kun haaraa waan ta'eef dhiyoo kan bitamedha.

Bosonuuwwan hedduun gamtaan ta'anii marga dheedaa jiru. Isaan keessa bosonuun tokko mormaan ol jedhee sa ilaalaa jira. Kun isaanii immoo fuula isaanii gara lixaatti garagalchanii dheedaa jiru. Naannawwaan isaan keessa dheedaa jiran bosona.

Kuduraaleefi muduraaleen oomisha qonnarraa argaman ta'anii nyaataaf kan oolaniidha. Kuduraaleefi muduraaleen albuudawwan fayyaafi jabina qama namaaf oolan hedduu of keessaa qabu. Kuduraaleefi muduraaleen nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galiif oolu.

Dhagaa gurguddaa lama dhaabbatee jirudha. dhagaawwan Kun dheerina walfakkatu baay'ee olkaa'aa Kan qabanidha. Toora dhagaawwan kanaatti lafti magariisni ni jira. duuba isaatti samiin hurrii adii qabu fageenya irratti mul'ata. biqiltoonni muraasnis xinnoo irraa siiqanii argamu.

Namoonni karaa irratti huccuu lafa irra hafanii gurguraa jiru. Uffata lafa irraa hafamee jiru maddii namoonni karaa irra darbaa jiru. Namoota uffata gurguraa jiran duuba konkolaataa xixiqqoon nama fe'an dhaabbatanii jiru.

Eelee ammayyaa kan danaa geengoo qabu halluun isaa gurraacha ta'eedha. Eeleen kun humna annisaa 'elektirikiin' kan hojjetu yemmuu ta'u qaama isaa irraa 'chaarjeerii' halluu gurraacha qabu qaba. Cuqqaaltuun eelee kanaa halluu adii qaba.

Nama oduu miidiyaa hawaasaa irratti dhiyeessaa jirudha. Namni kun uffata seeraa kan hojii isaatiif malu uffatee jira. Innis oduu simbirtuu teelevizyiinii irratti haasa'aa jira. Duuba isaatin wanta halluu cuquliisaa qabutu jira

Qamadiin gosa midhaanii keessaa tokko ta'ee kan waqtii bonaa fi gannaatti faca'uun oomishamuu danda'u dha. Qamadiin kun bichaatee gogee waan jiruuf, qotee bultootaan haamamuu barbaada. Madda galii nama dhuunfaa yookiin gareeti.

Konkolaataan kamuu humna ittiin socho'u qaba. Humna ibsaan warra socho'aniin alatti konkolaataawwan gaasii dhangala'aan adeeman dirqama iddoo jiruutii barbaadanii naqachuu qabu. Maashiniin ujummoo waliin taa'ee jiru kun konkolaataaf gaasii naqa.

Leenci bineensota hunda irra baay'ee sodaatamaadha. Mootii bineensotaa jedhamees niwaamama. Miidhaginni isaas warra kaan irraa addadha. Bineensi kun Foon nyaatee jiraata. Kanaaf bineensota kaan soorratee jiraata. Sababa kanaatiif baay'ina bineensota bosonaas madaalawaa gochuu keessatti qooda isaa bineensa bahachaa jirudha.

Kiraarri meeshaa meeziqaa aadaa keeessa usa tokko. Innis gogaa loonii, mukaa fi funyoo irraa hojjtama. Funyoon isaa akka harkisqmuu danda'utti mataan isaaa muka yookiin falaxaan hidhama. Kiraarri meeshaa muuziqaa rukuttaa aadaati.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Abbootiin amantaa namoota barnoota amantaafi aangoo Mana amantaa keessatti qabaniifi Mana amantaa gaggeessaniidha. Abbootiin kun hojii biyya lafaa kana tuffachuudhan namoota Mana amantaa keessa galanii sirna waaqeffannaa gaggeessaniidha. Namoonni kun, namoota hojii gaariifi qajeelaa ta'e hojjachuu jaalataniidha.

Miidiyaa hawaasaa miidiyaa odeeffannoo yookiin taatee guyyaa guyyaan ta'u yookiin mudatu daddabarsu yookiin tamsaasudha. Miidiyaan hawaasaa odeeffannoo qilleensarraan yeroo muraasa keessatti kan qaqqabsiisudha. Miidiyaan hawaasaa hedduutu jira. Isaan keessaa tokko "messenger" isa tokkodha.

Namni kun saayintistii Itiyoophiyaa beekamaa Dr. Akiliiluu Lammaa jedhama. Dr. Akiliiluun dhibee Bilihaarziyaa jedhamuuf yeroo jalqabaaf nama qoricha argateedha. Qorannoowwan saayinsii hedduu hojjetee, kitaabota baay'ee barreessee maxxansiisee jira. Badhaasawwan hedduus argateera.

Kuduraaleefi muduraaleen oomisha qonnarraa argaman ta'anii nyaataaf kan oolaniidha. Kuduraaleefi muduraaleen albuudawwan fayyaafi jabina qama namaaf oolan hedduu of keessaa qabu. Kuduraaleefi muduraaleen nyaatarra darbanii gabaaf dhiyaachuun madda galiif oolu.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka meeshaaleen ykn mi'i hundi itti argamuudha.

Oromiyaa qabeenya bishaaniitiin badhaatuudha. Qabeenya ishee kanatti baroota dheeraadhaaf akka ta'utti fayyadamuu baattus yeroo ammaa garuu hojii boonsaatu naannoo kana keessatti eegalamee jira. Kun immoo kallattii hedduudhaan ta'aa jira. Fakkeenyaa qonna keessatti iddoo guddaa qaba. Kana malees haroowwan immoo hawwata turiizimii ta'anii tajaajilaa jiru.

Konkolaataan fe'umsa namaaf ooltu daandii irra dhaabbattee jirti. Qaamni guutuun konkolaatichaa halluu diimaa dibamee jira. Konkolaataa diimaan kun dhaabbattee boba'aa guuttachaa jira . Isheen duuba konkolaataa gurraachi dhaabbatee argama .

Atileet fayyisaa leellisaan atileetii Oromoo biyya keenya bakka bu'uudhan dorgommiiwwan figichaa kanneen akka maraatoonii irratti nama hirmaachaa tureedha. Dorgommicha kanarrattis atileettiin kun injifannoo hedduu galmeessisuun Itiyoophiyaas boonseera. Haata'u malee yeroo ammaa dorgommicharratti hirmaachaa hinjiru.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Saanduqni mana keessa meeshaa irra kaawwannu kan walitti qabatee kutaalee hedduu qabuu fi meeshaalee hedduu keessa kaa'uuf kan ooludha. Saanduqni kunis biiffee kan jedhamuu fi jalaa kaasee haga gubbaatti balbala kan qabudha.

dhagaa uummamaan dhaabbatee jiru argaa kan jirrudha. dhagicha kana irratti garuu namoonni fakkii wantoota gara garaa bocanii kan jiraniifi bocni isaanii kun kan baayyee bareedudha. innis dandeettii namoota sanaa kan ibsudha.

Nama taa'ee waraqaarratti barreessaa jiruudha. namni barreessaa jiru Kuni afaan isaatti haguuggee adii keewwatee Jira. huccuun inni uffatee jiru immoo diimaadha. qalama halluu garagaraa qaban hedduutu bira jira. waraqaawwan walitti maraman hedduunis jitu. qunnnaan migiraan hodhames Jira.

Dhaabbanni kun, waajira maallaqaa fi walta'iinsa diinadgdee aanaa Giraar Jaarsooti. Waajirri kun waajira mootummaa yoo ta'u dhimmoota tajaajila maallaqaa faana wal qabatan irratti kan hojjatuu dha. Aanaan Giraar Jaarsoo, godina Shawaa Kaabaa yokin immoo Salaalee jedhamuun beekamu keessatti argama.

Dargaggeessi kun atileetii Itiyoophiyaa yoo ta'u, atileet Fayyisaa Leellisaa jedhama. Atileet Fayyisaan fageenya dheeraa hanga maaraatooniitti fiiguudhaan beekama. Uffata seeraa ispoortiidhaaf mijatu uffatee dirree irratti ba'ee shaakala taasisuu irratti argama.

Magaalan iddoo yookiin bakka namoonni baay'inaan jiraataniidha. Magaalan bakka taajajilootni hawwaasummaa kanneen akka; bishaan qulqulluu, ibsaa, daandiifi geejjiba, taajajila fayyaa, Mana baruumsaafi kanneen kana fakkatan guutamanii argamaniidha. Magaalan iddoo baay'ee jireenyaf mijattuu taateedha.

Meeshaaleenii fi bakki kun, meeshaalee hojii fi bakka hojii yokin biirooti. Meeshaaleen kunneen, kan akka minjaala muka irraa hojjatame, teessoo gogaa irraa hojjatame, taabileetii, bilbila fi kanneen biroo faa yoo ta'an, meeshaaleen kun meeshaalee biiroo jedhamuun waamamu.

Oromoon saba aadaa fi duudhaa isaa sirriitti kabaju danuu qaba. Namoonni kunneen uffata aadaa naannoo Oromiyaa uffatanii kan shubbisaa jiran yommuu ta'u, dhiiraa fi dubaraan wal keessa makamanii sirbaa jiru.

Zayita jechuun, waanta dhangala'aa nyaata yookaan immoo yeroo hedduu ittoo mana jireenya keessatti ittiin qopheessuuf kan nu fayyadudha. Zayitni waantota akka midhaan dheedhii, fi biqiloota kuduraalee fi fuduraalee irraa oomishamuu kan danda'udha.

Hordoftoonni amantaa Islaamaa akka addunyaatti jiran waggaa keessatti iddoo itti walargan qabu. Idoon kunis bakka kabajamaa yaadannoo guddaa qabu waanta ta'eef sirni galateeffannaafi sagadaa bakka kanatti haala ho'aadhaan adeemsifama. Biyyi kun keessatti gaggeeffamus keessummaa ishee haala gaariidhaan simattee bulfatti.

Sabni Oromoo Booranaa fi Baarentuu irraa akka madde seenaan gadi fageenyaan ni kaa'a. Kitaabni galmee jechootaa kun kan saba Booranaa kan ibsu yoo ta'u, aadaa fi duudhaa isaanii sirriitti ni ibsa.

Dubartiin uffata aadaa kan fakkaatuun faayamtee dhaabbatti. Bakka baay'ee bareedaa fi bakka daawwannaa kan fakkaatu kanatti haasawaa gaggeessaa jirti. Bakkicha bakka baay'ee hawwataa yommuu ta'u, ijaan ilaaluun kan nama hawwisiisudha.

Dirree ykn ooyiruu kana irratti biqilaa bifti isaa magariisa tahee argaa jirra. biqilaan kun daraaree kan jiruudha. biqilaan kun dirree bal'aa qabatee facaafamee kan jiruudha. biqilaan kun daraaraan isaa bifti diimaa kan taheedha.

Kitaabni kuusaa yookiin galmee barreeffamaa yookiin beekumsaa guddaadhan. Kitaabni madda beekumsaati. Kitaabni kan barraa'u hayyoota yookiin beektotaanifi qorannoo fi qo'annoo bal'aan erga irratti godhameeti. Namoonnis kitaaba kan dubbisaniif beekumsa irraa argachuuf.

Kun meeshaa bifa aadaatiin ogummaa harka namaatiin hojjetameedha. Meeshaan kun sibiila irraa tumamee kan hojjetame yoo ta'u, maqaan isaa qottoo jedhamuun beekama. Qottoon muka ittiin muruuf tajajaila. Qabannoon isaa muka irraa kan hojjetameedha.

Hooggantoonni biyyaa namoota daanteettiifi beekumsa olaanaa qaban, kanneen biyya gaggeessuu yookiin hoogganuu danda'aniidha. Namoonni kunis, biyya tokko itti fufsiisuuf yookiin gara fuulduraatti ceesisuuf, namoota beekumsa gahaa yookiin beekumsa olaanaa qabaniidha.

Namni jireenya isaa keessatti waantota baay'ee soorratee jiraata. Soorrata isaa kana keessaa tokko foonidha. Kana malees biqiltoota garaa garaa irraa nyaata isaanii qopheeffachuudhaan nyaataaf dhiyeeffatu. Kun immoo durii kaasee hanga har'aatti baramaa waanta ta'eef hunduu maloota hedduudhaan soorratee jiraata.

Re'een bineelda mana galtu yoo taatu, naannoo bosonni jiraachuu jaalatti. Sababni isaas baala nyaachuu waan jaalattuufidha. Re'een foon ishee soorataaf kan ooludha. Kana malees, gurguramtee akka madda galiittis ni gargaarti.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Dhugaatiin wayinii jedhaman muraasni isaanii alkoolii kan hin qabne akkasumas muraasni biroo immoo alkoolii kan qaban yoo ta'u, haalluu diimaa gurraacha kan qabanii dha. Warshaaleen dhugaatii wayinii oomishan Itoophiyaa keessa jiran kan akka Gudar fi Awaash faa'a dha.

Kun kophee dhiironni kaa'atan yoo ta'u, miilli bitaa fi mirgaan lamaanuu wal cina kaa'amee jira. Kan miila isa tokkoo kufee jira. Kopheen kun fuuldurri isaa bifa gurraacha, jalli isaa immoo bifa adii qaba.

Bunni gosa mukaa ija yookiin firii godhatan keessaa tokko ta'ee, yeroo baay'ee kan mukawwan gurguddaa jalatti marguun beekamudha. Bunni akka madda galii qotee bulaatti yookiin namoota gareedhaan oomishaniitti kan tajaajiludha.

Oomishoonni kun oomishoota garaa garaa supparmaarkettii yokin immoo suuqii keessatti gurguramanii dha. Oomishaaleen kunneen oomishaalee nyaataaf oolan yoo ta'u, kanneen akka:mokoronii, paastaa fi ruuzii faa dha. Oomishaaleen kanneen akka paastaa fi ruuzii warshaa keessattti oomishaalee qonnaa irraa qophaa'u.

Dubartii uffata aadaa uffattee wal ga'ii namoota danuu fuulduratti agarsiisa Moodelii jedhamu kan agarsiisaa jirtu argina. Dubartiin kun fuula dura isaanii asii fi achi deddeebi'uun hojii Moodelii kana agarsiisaa jirti.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Dhugaatii alkoolii of keessaa qabu argaa kan jirrudha. Innis dhugaatii maqaan isaa meettaa biiraa jedhamuun beekkamu yoo ta'u qaruuraa keessa taa'uun qadaaddamee teessoo irra kan jirudha. Dhugaatiin kun yoo baayyate kan fayyaa namaa miidhudha.

Lafa jallisiidhaan misoomsuun hiyyummaa biyya irraa ittisuuf kan gargaarudha. Namoonni kunneen tokkummaadhaan lafa kana misoomsuuf hojjechaa kan jiranidha. Keessumattuu hojiin akkasii biyyoota lafa gabbataadhaan badhaadhaniif kan ta'udha. Dinagdee isaanii ni guddisa.

Daraaraan kutaalee qaama biqilaa keessaa tokko ta'ee kan wal hormaataaf gargaarudha. Kana qofaa osoo hin taane dabalataan miidhagina, halluuwwan gosa adda addaa irraa oomishuu fi kanniifni damma isaa kan irraa oomishudha.

Buqqaatonni namoota yookiin hawaasa balaa adda addaatiin bakka yookiin iddoo jireenyaa gadhiisanii iddoo birootti baqataniidha. Sababoonni gurguddoon buqqaatii lammiilee fidan keessaa muraasni; balaa lolaa, ibiddaafi wal waraansa biyya keessatti gaggeeffamuudha.

Uummanni booranaa kibba Itoophiyaa keessa uummata jiraatudha. Uummanni kun gosa Oromoo keessaa isa tokko yemmuu ta'u; Angafa Oromooti jedhamee amanama. Uummanni kun kaalandarii mataa isaa qaba. Kana malees Loon isaanii akka biyya kanaatti sanyii filatamaadha jedhameetu barbaadama.

Odaan gosoota mukaa keessa isa tokkoodha. Gosoota mukaa baala babaldhaa keessa inni tokko muka odaati. Odaan sabaa fi sab-lammoota tokko tokko biratti hiika garaa garaa qaba. fakkeenyaaf aadaa oromoo biratti odaan iddoo gudda qaba.

Meeshaaleen bishaanii pilaastika irraa qopha'an kunneen maqaan isaanii roottoo yokin kuusaa bishaanii kan jedhaman yoo ta'u, roottoon hamma bishaanii guddaa ta'e kuusuu danda'a. Roottoon kun, gamtaa awurooppaatin deeggarsa lammiilee hiyyeeyyii Itoophiyaaf kan kennamanii dha.

Konkolaataa kun konkolaataa baay'ee guddaa fi baay'ee lafa irra dheeratuudha. konkolaataa n kun konkolaataa deddeebisa uummataa kan taheedha. deddeebisa uummataa jechuun bakka tokkoo fuudhuun bakka biraatti kan geessudha. konkolaataan kun baay'ate karaa irra adeemaa kan jirudha. konkolaataan kun bifti isaa cuquliisa kan tahedham.

Irreechi ayyaana galateeffnnaa guddaa ummata oromooti. Irreechi mallattoo tokkummaafi jaalalaati. Irreechi ayyaana yookiin aadaa Oromoo yeroo ganni caamee birraan bari'u, waaqayyoon kan Ganna dukkana keessaa gara ifaatti waan nu ceesifteef jedhanii waaqa itti galateeffataniidha.

Bilbilli meeshaa elektirooniksii keessaa isa tokko ta'ee, namoota fageenya irra jiraaniin walqunnamuuf gargaara. Namoonni nama fageenya irra jiruu tokkoon walqunnamuuf yookiin ergaa waliiti himuuf qaamaan osoo walbira hindhufin qilleensarraan ergaa isaanii akka dabarfataniif gargaara

suura kana irratti kan argaa jirru kun boraatii jedhamuun kan beekamudha. boraatiin kunis bakka ciisichaatti mataa jala kaawwatanii ciisuuf kan itti tajaajilamnu yoo ta'u, kunis dhiigni gara mataatti akka hin dhangalaane gochuu keessatti gahee guddaa kan qabudha.

Manni jireenyaa iddoo yookiin bakka jireenya dhala namaati. Manni Mandhee yookiin godoo dhalli namaa ijaaratee keessa jiraatudha. Manni Kunis waantootni irraa ijaaramuufi akkaataan ijaarsa isaa gargar. Manni muka, dhagaafi kan kana fakkaatan irraa ijaarama.

suuraa kana irratti kan arginu kun namoota mana amantaa kiristaanaa keessatti qeesota jedhamuun kan beekamanidha. qeesonni kunis uummata dura bu'uudhaan faarfachaafi galateeffachaa kan jiran ta'uu isaa hubachuu kan dandeenyu dha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubarti uffata aadaa ummata oromoo uffattee qopha ishee dhaabbattee jirtudha. Dubartiin tun rifeensa ishee bittinsitee kan jirtu yoo ta'u uffanni ishee uffatte halluu adii kan ta'edha.

Biqiltuu ooyiruu qonnaa yookaan ammoo baa oomisha biqiltuutti argamu argaa jirra. Biqiltuun kun biqiltuu nyaataaf nu gargaarudha . fakkeenyaaf biqiltoonni kunneen kan akka raafuufi qullubbii adii akkasumas biqiltoota biroo dha

Barachuun waan maraaf hundeen kan ta'ee fi namni tokko jireenya isaa fi eenyummaa isaa baruuf kan nama gargaarudha. Namni barnoota karaalee adda addaa argachuu danda'a. Naannoo isaaniitti yookiin mana barumsaa deemuun ta'uu mala

Dhugaatii alkoolii biiraa jedhamu kan 'maashinii' itti kuufamu keessaa gara qaruuraa itti dhugamuutti darbaa jiruudha. Dhugaatiin kun qaruuraa afaan bal'aa kana keessaa halluu diimaa ifaa kan qabu yoo ta'u oomacha afaan isaa irra qaba.

Iddoo kanatti qiltuu bareedaa Fi miidhagaa bifti isaa diimaa kan tahe argaa jira. akkasumas balli isaa ammoo halluu magariisa mukni kun maqaan isa qiltuu jedhamu kanatti ammoo ija biqilaa isa kan tahedha.

Dubartiin kun dubartii baay'ee bareedduu fi baay'ee miidhagduu kan taatedha. akkasumas dubartiin kun huccuu bareedaa halluu sadii qabu uffattee jirti. uffannaan kun halluun isaa kunis diimaa fi gurraacha kan tahedha. dubartiin kun harka isheetti waa qabattee jirti.

Maatiin garaa hawaasaa keessaa tokko ta'ee, hawaasa xiqqaa yookin namoota Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin Abbaa, haadha, ijoolleefi fira dhiyeenyaa, Mana tokko keessaa waliin jiraataniidha. Maatiin kunnis, namoota afaan tokko dubbataniidha.

Namoonni kunneen atileetota yokin fiigdota lammiilee Itoophiyaa ta'anidha. Atileetonni Itoophiyaa dorgommiilee olompiikii fi shaampiyoona atileetiksii addunyaa irratti biyya isaanii bakka bu'uun hirmaachuun fiigichaan meedaaliyaa hedduu dorgommii hedduu irratti ni argamsiisu.

Kun mana gurgurtaa meeshaalee elektirooniksiiti. Meeshaaleen elektirooniksii kanneen akka bilbila, kompiwuuteraa fi kanneen biroon mana kana keessatti argamu. Namoonni garaa garaa bitachuudhaaf deemanii ilaalaa jiru. Namoonni gurguran immoo mana kana keessa taa'anii jiru.

Bineensonni bosonaa kunneen maqaan isaani ,niyaalaa jedhamuun beekama. Niyaalaan bineensota bosonaa naannoo gaaraa irra jiraatan yoo ta'u, kormaan isaanii gaafa guguddaa kan qabanii fi dhaltuun isaanii immoo gaafa kan hin qabnee dha.

Iddoo kanatti bishaan abbaa leetira tokkoo fi miillaa nama tahee argaa jirra. bishaan kun baay'inaan kan argamaa kan jiranidha. bishaan kun akkuma warshaa keessa ba'een gara gabaatti dhiheesanii kan jiranidha. bishaan kun faayidaa hedduu dhala namaaf Kenna.

Maashiniin kun maashinii salphaa humna elektirikaan dalagu yoo ta'u, maashiniin kun buna akaawwamee daakuuf kan fayyaduu dha. Bunni dhugamuuf firiin bunaa akaawwamee, daakamee, fi danfifamee bishaan waliin meeshaa keessa kaawwamee ibidda irra kaawwamee danfifama.

mana nyaataaf dhugaaatii kan ta'e kutaa mana isaa argaa kan jirrudha. mana kana keessatti ammoo kan argamaa ajiru nyaata gosa gara garaa fi dhugaatii cuunfaa kan kuduraa gar garaa irraa hojjatamedha.

Kopheen dhiirotaaf ta'u bifaa fi boca adda addaa kan qabu yoo ta'u, jabinaa fi cimina isaa irratti hundaa'uudhaan akaakuu hedduu kan qabudha. Kopheen bifa adii fi gurraachaan wal makee hojjetamee jira.

Dhaabbileen hedduun isaanii biiroo hoogganaafi kanneen biroo qabu. Biiroowwan isaanii kana keessatti teessoowwan baay'ee mimmiidhagoo ta'an fayyadamuudhaan hojii isaanii kana gaggeeffatu. Kana irraa ka'uudhaan warreen kana oomishanis haalota baay'ee hawwatoo ta'aniin dhiyeessuudhaan galii irraa argachaa jiru.

Gabaan bakka yookiin iddoo namoonni waan gurguruu barbaadan itti gurguraniifi waan itti fayyadamuu barbaadan itti bitataniidha. Gabaan bakka yookiin iddoo dhalli namaa meeshaa yookiin mi'a itti waljijjiiraniidha. Gabaan bakka meeshaaleen ykn mi'i hundi itti argamuudha.

namoota bahaa gurguddaa baatanii karaa magaalaa keessa demaa jiran namoota lskkoofsaan baayyee ta'an argaa kan jirrudha. akkasumas lafa dunkaana meeshaalee gara garaa gurguranis argaa jirra. konkolaataan halluun ishee adii ta'e ammoo karaa kana irra jirti.

Mana dhugaatii jechuun, mana dhugaatiiwwan gosa addaa addaa keessatti hojjetamuu, fayyadamtoota yookaan immoo maamilaaf akkaataa fedhii isaaniitiin bifa maallaqaan kan sharafamudha. Dhugaatiiwwan kunneenis halluuwwan gosa hedduu kan qabanii fi kan nama macheessuu illee danda'anidha.

Namni mul'ataa jiru kun nama bifan bareeda ta'e uffata adii, diimaa fi magariisa uffatee dhaabbatee bilbila isa harka mirgan baatee bitaan immoo tuttuqaa jirudha. akkasuma illee fuula isa yeroo ilaallu nama gammadee jiru fakkaata.

Dubartiin kullittaa halluu cuquliisa qabu uffattee, kofoo immoo kan halluun isaa gurraacha ta'e uffattee utubaa sibiilaatti meeshaa jiru xuxuqaa jirtuudha. Akkasumallee dubartii biraan tokko kullittaa halluu diimaa uffattee gidduu utubaa kanneenii dhaabbachaa jirti.

Mana qorichaa dhuunfaa mandara keessatti argamu balbala gubbaatti Afaanota sadiin ' Mana Qorichaa Moodeela Hawaasaa ' jedhu barreeffamee jira. Barreefamaan alas odeeffannoo adda addaa gaafachuuf lakkoofsi bilbilaa kaa'amee jira .

Waantonni akka faayaatti argaman kunneen meeshaalee garaa garaa kan akka meetii fi warqii irraa kan tolfamanidha. Namoonni harka isaanii, mormaa fi gurratti godhachuu barbaadan bitachuu ni danda'u. Yeroo baay'ee shamarrootatu bitata.

Daa'imman harka dhiqachaa jiru. warreen kuun ni dhiqatu kuun dabaree eeggachaa jiru. daa'imman kunniin uffata walfakkaataa uffatanii jiru. iddoon isaan itti dhiqachaa jiran halluu adii qaba. daa'imman kunniin barattoota mana barumsaa tokko keessatti barataniidha

Konkolaataan tajaajila geejjiba lafa irraa kennuunf kan gargaarudha. Konkolaataan kun daandii fagoo deemuutti kan beekamu, hawaasa danuu baachuudhaan imaluu kan danda'udha. Yeroo baay'ee barattoota mooraa yuuniversiitii fi daldaltoota baachuudhaan beekama.

Bunni danfaan sinii bunaa keessatti qicamee dhugaatiif qophaa'ee jira. Jabanaan gurrachi calaqqisaan iddoo ishee irra kaa'amee jira. Kanneen malees, bunni akaa'amaan saayinaa irratti naqamee jira. Meeshaan ixaana irratti aarsan fuulduraan ni jira.

Kopheen waanta miila namaatti keewwatamu yookaan immoo qaama namaa irraa balaa addaa addaa ittisuuf ooluudha. Kopheen halluuwwan gosa hedduu ta'an kan qabu yoo ta'u, isaanis gurraacha, adii, cuquliisa fi diimaa ta'uu danda'a.

Mul'istuu miidiyaalen tokko tokko yemmuu waan haaraa ta'e himuuf jedhan fayyadamaniidha. barreeffamni afaan ingiliiziitiin barraa'e oduu haaraan Akka jiru mul'isu gunbaatti barreeffameera. fakkiiwwan kaartaa dacheewwan addunyaa guutuu qabatee jiru Kan mul'atu yoo ta'u innis oduu Kuni addunyaa hundatti Kan qaqqabu ta'uu ibsa.

Dubartiin sa'a ilmaa kan jirtuudha. dubartiin jabbii haadha jalaa qabdee hiitee sa'a jala taa'uun annan ilmaa kan jirtudha. saawwi ykn haadha waatii kun bifti ishee diimtuu kan taateedha. saawwi kun jabbii ishee fuunfachaa kan jirtudha.

Kun konkolaataa ammayyaa kan nama tokko qofa baachuu danda'uudha. Konkolaataan kun gommaa sadii qofa kan qabu yoo ta'u, bakka irra taa'an tokkoo fi bakka meeshaa keessa kaa'atan xiqqaa qaba. Halluu cuquliisa kan qabuudha.

bunaafi ciree bunaa ammoo wal cinaatti argaa kan jirrudha. cireen bunaa kunis gosoota gara garaadha. Isaanis kanneen akka akkaawwii shumburaa, akkaawwii daabboo irraa hojjatamuufi daabboo muramee jirudha. Ixaannis teessoorra kan jirudha.

Dubartiin kuni maqaan ishee aadde Sahalaworq Zawudee jedhamti. Dubartiin kuni fuullee ijaa godhattee kan jirtuu fi dabbasaan mataa ishee haalluu adii fi gurraachan kan wal makee jiruudha. Sagale guddiftuu harka isheetti qabattee jirti.

Gaazexaan madda odeeffannoo namootaa ta'uun kan tajaajiludha. Gaaazexaan kun afaan Ingiliffaa muraasaa fi afaan Amaaraa barreeffamee jirudha. Dubbistoonni afaan Amaaraa keessumattuu sirriitti ergaa gaazexaa kanaa hubachuu ni danda'u. Hojii dhabdummaa ni hir'isa.

Itti aanaa bulchaa waliiga Itoophiyaa kan ture Obbo Dammaqaa Mokonnon. Obbo Dammaqaan waggoota dheeraadhaaf aangoo itti aantummaa muummee waliigalaa biyya keenyaa ta'uudhaan hojii itti gaafatamummaa guddaa isaanitti laatame bahachaa kan turanidha.

Mana uffanni hedduun keessatti fannifamee jiruudha. Manni Kuni iddoo uffanni garagaraa halluu garagaraa qaban keessatti gurguramaniidha. Dubartiin takka uffata sirreessitee teechisaa jirti. Gabaabumatti mana kana kuni iddo namoonni uffata bitataniidha. Dubartii fuulduratti boorsaa halluu gurraacha qabutu jira.

Maangoon gosa mukaa keessaa tokko ta'ee, firii yookiin sanyii namni soorachuu danda'u kan of irraa qabudha. Sanyiin baqaqfamee fi duudaan argaa jirru kun maangoo yommuu ta'u, nyaatamuuf quncifamaa kan jirudha.

suuraa kana irratti kan argamu kun biqiltuu baala babal'aa qabu kan nutti agarsiisu yoo ta;u biqiltuun kunis baay'inaan naannoo baadiyyaatti bakkaa bakkatti biqileefi dagaagee kan argamudha. biqiltuun kunis halluu magariisa kan qabudha.

Suuraa dubroo maariyaamiti. dubroo maariyaam haadha waaqayyooti. akkuma arginu maariyaamin daa'imman ishee harka isheetti hammatee Kan jirtuudha. daa'imni Kuni ilma ishee Yesus kiristoosidha. barreeffamoonni suuraa kana cinaattii barreeffaman jaalala maariyaamidhaaf namni tokko qabuufi Akka isheen Isa araarsitu ibsa.

suuraa kanarraa kan agarru barattoota xixiqqoo ijoollee ta'anii daree tokko keessa jiran kanneen uffanni isaanii diimaa fi wal fakkaatu ta'ee, bakka tokkotti immoo barataa tokkoo fi barsiiftuu isaa uffata adii godhattee teessee barsiisaa jirtudha.

Daa'imman qulqullina qaama isaanii eeguun fayyummaa isaaniif barbaachisaadha. Daa'imni kun yeroo isheen bobbaatu kan qaama hagiinsa isheetti hidhameefii kan qabdudha. Kunis fayyummaa daa'ima sana qofaaf osoo hin taane haadhaafis ni gargaara.

Buqqaatonni namoota yookiin hawaasa balaa adda addaatiin bakka yookiin iddoo jireenyaa gadhiisanii iddoo birootti baqataniidha. Sababoonni gurguddoon buqqaatii lammiilee fidan keessaa muraasni; balaa lolaa, ibiddaafi wal waraansa biyya keessatti gaggeeffamuudha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Dooktarri tokko jaarsa dhukkubsatee siree irra dugdaan ciisee jiru yaalaa jira. Jaarsi dbukkubsatee ciisaa jiru ija isaa dunuunfatee jira. Kana malees , gulukoosiin godhameefii jira. Dhukkubsataan siree adii irra ciiseera.

Babal'inni daandi fi ibsaa bu'uuraalee jireenya mgaalati. Namoonni magaalaa jiraatan tajaajila kanneen hunda argachuu qabu. Sababni jireenya isaan kana malee jiraachuun bocaa fi hiika dhabeessa waan ta'eef. Daandiin kun asfaaltiidha.

Oomishaaeen qonnaa kun, oomishaalee gosa garaa garaa suuqii yokin giddu gabaa keessatti gurguramaa fi bitamaa jiranii dha. Oomishaaleen midhaanii kunneen kan akka:qamadii, garbuu, boqqoolloo, misira, shumburaa, xaafii, mishingaa, atara, baaqelaa fi kanneen biroo dha. Oomishoonni qonnaa kun, Itoophiyaa keessatti qotee bultootan hedduumminaan oomishamu.

Yeroo sirni kabaja guyyaa dhalootaa gaggeeffamu waantota hedduutu barbaachisa. Kanneen keessaa tokko meeshaalee miidhaginaa gaafa sana fayyadamanidha. Waantonni akkasii kun immoo magaalaa keessatti namoota daldalan irraa bitama. Dhiyeessiin isaas gaarii waanta ta'eef namoonni guyyaa sana qarshii qabaannaan gammadanii ooluuf mijataadha.

Kurtuu meeshaalee suuqiidhaa bitaman yookan uffata keessa ol kaawwachuu fi ittiin baachuuf tajaajilu. Kurtuu bifti isaa keelloo ta'ee fi gubbaa isaatti qalama gurraachan barreeffame suuqii keessatti fannifamee gurgurtaan qophaa'etu jira. Moggaa fooddaa irratti fannifamee jira.

Gaara hallayyaa baay'ee gadi fagoo qabuudha. Gaarri kun baay'ee ol dheeraa yoo ta'u biqiloota baala halluu magariisa qabaniin uwwifamee jira. Gaarri kun lafa hektaara baay'ee haguugee kan jiru yoo ta'u hallayyaan isaa gadi fagoodha.

Artistiin kun sirbaa sirbuuf qophii xumuree muka jalaa taa'aa jira. akkasumallee fardis gachaana Oromoo kan taate muka jalatti hidhamtee jirti. Artistiin kun maaqaan isaa eenyu ?biyya kam jiraata? Fardi oromoof bu'aa maalii buuse? Fardi kun uummata Oromoo biratti ilaalcha akkamii qaba

Inni suuraa irratti muldhatu kun qola kitaabaati. Qolli kitaabaa faayidaa garaa garaa qaba. Waa'ee keessoo kitaabichaa bifa gabaabaa ta'een ibsa. Akka fakeenyaatti qolli as irratti muldhatu kun waa'ee irreecha hora har-sadii kan ibsuudha.

Namoota mana keessa taa'anii dubbisaa jiraniidha. Namoonni Kuni teessoon isaan irra taa'anii jiran halluu gurraacha Kan qabuudha. Minjaalli isaan kitaaba irra kaawwatanii dubbisaa jiranis halluu gurracha qaba. Iddo muraasatti kitaabni namni itti fayyadamaa hin jirre minjaalarra taa'ee jira.

Calleen gosa meeshaa faayaa kan naannolee oromiyaa hedduu keessatti beekamaa ta'edha. Innis bakka hedduutti godinaalee oromiyaa keessatti haala garaagaraatiin kan hojjatamudha. Godinaaleen akka Arsii fi Gujii kana baay'ee itti fayyadamu.

Namichi tokko qonna qotaa kan jiruu fi inni tokko immoo bullukkoo uffatee dhaabbachaa jira. Naannoo kanatti mukkeen garagaraa kan jiranii fi samiin duumessa kan of keessaa qabuudha. Lafti marga magariisa qabdu ni jira.

Kun gosa dhugaatii lallaafaa kan maqaan isaa kookaa kollaa jedhamuun beekamuudha. Dhugaatiin kun qaruuraa isaatti naqamee, qadaadni isaa osoo hin buqqa'in minjaala irra kaa'amee jira. Dhugaatiin kun bifa gurraacha qaba.

Namicha uffata bal'aa mudhii isaa olitti uffatee jiru tokko kan mana hodhaa uffataa keessa dhaabbachaa jiruudha. Namichi kun harka isaa bitaa minjaala ol dheeraa irra godhatee dhaabbatee as ilaalaa jira.

Humnoota nageenya biyyaa kabachiisan sadii ta'aanii uffata seeraa kan waraanaa uffatanii dhaabbachaa kan jiranidha. Namoonni kunneen fuullee ijaa halluu isaa gurraacha ta'e kan qaban yoo ta'u mataa isaanii irraa uffata waraanaa halluu magariisaa qabu.

Teessoo namni irra taa'u akkasumas minjaaladha. biqiltuun magariisni hedduun jira. isaan keessaa inni tokko dheerina fooyya'aa qaba. isaan minjaala gubbaa Jiran dheerinni isaanii baay'ee xixiqqaadha. minjaalli, teessuun, dhaabaan manaa fi lafti halluu walfakkaataa ta'e adii Kan qabaniidha.

Bunni dhugaatiiwwan addunyaarratti baay'inaan dhugaman keessaa isa tokkodha. Bunni biyya keenya Itiyoophiyaattis baay'inaan kan dhugamuudha. Namoonni yeroo baay'ee buna kan dhuganiif, buna dhuguun mukaa'ummaafi hirriiba namarraa balleessa jedhanii waan amananiifi. Buna dhuguun fayyummaa keenyaf illee baay'ee nu fayyada.

Mormitoonni dhaadannoo barreeffama ' hidhamtoonni siyaasaa yaa bilisooman' jedhu kan afaan Ingiliffaan barraa'ee qabatanii sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Duuba irratti alaabaan Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) bifa dibaabeen hojjatamee ni jira

Hurunguun gosa allaattii keessaa tokko kan taate yommuu ta'u, fuula hadurree kan qabduu fi bosona keessa yookiin paarkii mootummaa keessatti kan argamtudha. Hurunguun kun gosa allaatti halkan walakkaa sagalee dhageesiftudha.

Ispoortiin sochii qaamaa dhalli namaa guyyaa guyyaan dirree irratti godhaniidha. Gosoota ispoortii baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni tabba kubbaa miillaati. Taphni kubbaa miillaa tapha garee faallaa lama gidduutti taasifamuudha. Waldorgommiin kan jalqabe Awuroopaatti.

Fuduraalee fi kuduraaleen adda addaa gurguraaf qophaa'an wal irra nammanii jiru. Kuduraalee fuduraalee mul'atan keessaa muraasni paappaayya, burtukaana, anaanas fi avookaadoo fa'adha. Fuduraaleen cuunfaa hojjachuudhaaf nama fayyadu. Fuduraalee fi kuduraaleen siree irratti nammanii jiru.

Qaruuraa araqeen itti naqamu baalkoonii irra taa'ee jira. Barreeffamni Afaan Ingilifaan ' Goordan, London jiinii gogaa ' jedhu qalama diimaan irratti barreeffamee jira. Qaruuricha akka malee furdaadha. Gama irratti bishaan saamsamaa fi lallaafaan ni argama.

Dubartoota lama kan uffata aadaa halluu adii fi makaa halluu magariisaa fi cuquliisa qaban uffatanii meeshaalee bunaa bira jiraniidha. Naannoo dubartoota kanaa meeshaalee manaa kan akka masoobii, sinii, jabanaa fi gosti nyaataa illee jira.

Namoonni hedduun walitti siqanii yokin tuutta'anii dirree kubbaa miilaa keessa jiran kunneen namoota uffata deeggarsaa kaawwatanii jiran yoo ta'u, namoonni kunneen uffata wal fakkaataa kaawwatanii kilabii garee kubbaa miilaa isaanii deeggaraa fi daawwachaa jiru.

Mana nama tokkoo keessatti kopheewwan gosa hedduutu argama. Akkaataa namoota mana tokko keessa jiraatanii irratti hundaa'uun ijoolleen kophee lakkoofsi isaa xixiqqaa ta'e akkasumas kan namoota gurguddaa immoo lakkoofsa guddaa qaba.

Namni haalluu gogaa fuulaa diimaa fi areeda qabu kun, aartistii yoo ta'u, uffata guutuu suufii jedhamuun beekamu akkasumas mataa isaatti immoo gonfoo kaawwatee fi qaama isaatti uffata haalluu adii qabu kuula irraa hojjatamu kaawwatee jira.

Namtichi gubbaan uffata diimaa fi jalaan kofoo daalacha hidhatee niru utubaa mamaatti hirkatee dhaabbata. Garaa harka bitaa isaatti immoo shamarreen takka luka dhiqachaa jirti . Kana malees, namni tokko baaxii manaa jala taa'ee nira.

Manni tokko miidhaginni isaa kan inni murtaa'uu danda'u teessumootaa fi faayota manicha keessatti argamaniinidha. Teessumoonni kunneen bifa miidhagaa fi haala namatti toluun hojjetamanii, toora marfataadhaan kaa'amnii jiru. Innis uffata lallaafaa irraa kan tolfamedha.

Suuraa namaa kan 'kaartooniin' hojjetamee jiruudha. Namichi 'kaartooniin' hojjetamee jiru kun meeshaa saanduqa ta'e minjaala halluu cuquliisa qabu irra kaa'ee dal'aa shibboon hidhamee jiru keessa dhaabbachaa jira. Mataan namicha kanaa halluu keelloon boocame.

Addunyaan yeroo ammaa qaroomaan fagaachuu dandeesseetti. Waanta kana ta'eef waantota itti fayyadamnu baay'ee isaa haala gaariidhaan mijeeffachuu dandeenyeerra. Fakkeenyaaf meeshaan bishaan dhugaatii qulqulleessu dhala namaatiif gaarummaa guddaa qaba. Kanuma irraa ka'uudhaan namoonni baay'een hanga mana ofiitti galfatanii itti fayyadamuu danda'aniiru.

namoota baayyatanii karaa cinaa deemaa jiraniifi konkolaattota karaa kana irra deemaa jiran argaa kan jirrudha. kunis magaalaa finfinnee keessa yoo ta'u gamoolee gurguddaanis kan argamudha. cinaa karaa kanaatti ammoo biqiltoonni gara garaas kan argamanidha.

Geejjibni aadaa gosa geejjiba duubatti hafaa, namoonni bara duri yeroo geejjibni ammayyaa hin babal'attin itti gargaaramaniidha. Geejjibni aadaa Kun yeroo ammaas baadiyyaa keessaayyuu naannoo geejibni ammayyaa hin argamintti baay'inaan kan argamaniifi kan tajaajilaniidha.

Bakki kun, giddu gala daldalaa fi tajaajilaa daldalli meeshaalee garaa garaa fi tajaajilli garaa garaa itti kennamuu dha. Bakka kanatti baarii fi restoraantiin namoota garaa garaa akkasumas oomishaaleen kan akka warqee, meetii fi kanneen biroos ni gurguramu.

Chaappaan waraqaalee ragaa adda adda irratti rukutamu minjaala irra taa'ee jira. Ibsaan mana keessaa minjaala irratti balaqqeessa'ee jira . Kana malees , lafa irratti namni tokko miila isaa as baasee jira.

Teessoon yookiin barcumni meeshaalee manaa keessaa tokko ta'ee, meeshaa yookiin wanta namni irra ta'uuf itti gargaaramuudha. Teessoon wantoota adda addaa irraa tolfama yookiin hojjatama. Fakkeenyaf Mukkeen adda addaa, sibilootaafi kanneen kana fakkaatan irraa tolfamu.

Suuraa kana irratti kan agarru barjaa barreeffama mana laawundarii Assagid jedhu ofirraa qaba. Maashiniin kun saamunaa fayyadamuun uffata xuraa'e miccuuf kan fayyadudha. Maashiniin kun kan inni hojjetu yeroo baayyee elektirikiidhan hojjeta.

Harree fudhannee gaafa ilaallu gosa beellada manaa kan namatti madaqxee jiraatuu fi kotte duudaa kan taatedha. Harreen ba'aawwan gurguddaa namni baachuu hin dandeenye akkasumas gaarii illee harkisuun nama ni gargaarti.

Jeedala diimtuun afur dukkana keessa adamsaa jiru. Jeedalli diimtuun bineensota akka biyyatti Itiyoophiyaa keessatti qofa argamaniidha. Isaaniis jaarmiyaa daawwannaa biyyattii dabaluu keessatti shoora olaanaa taphatu. Jeedalli diimtuun paarkii biyyoolessaa gaarreen baalee keessatti argamu.

Shamarri akkaan bareedduu dheertuu fi lookoo diimtuun wandaboo ishee harka lamaan addaan qabdee suura ka'aa jirti. Wandaboon isheen uffattee jirtu uffata aadaa shamarranii kan jirbii irraa hojjatamuudha. Kophee adii keewwattee jirti.

Zayta nyaataaf oolu Kan qaruuraadhaan saamsamee gurguramuudha. zayti Kun nyaatawwaan Akka ittoo, marqaa, daabboo, Fi kanneen biroo hedduu keessatti naqabuun nyaannu sun Akka mi'aawu Kan taasisuudha. halluun zayta kanaa keelloodha, halluun qaruuraa akkasumas qadaada qaruuraas keellodha.

Meeshaaleen kunneen meeshaalee mukaa yokin meeshaalee farniicharii jedhamuun waamamu. Meeshaaleen kun mukaan alatti meeshaaleen sibiila irraa qopha'anis ni jiru. Meeshaaleen kun teessoo fi saanduqa meeshaalee manaa garaa garaa garaa keessa kaawwatanii dha.

Nama dhaabbatee jiru kan argaa jirruudha. Namni kunis nama uffata aadaa uummata kibba biyya Itoophiyaa uffatee kan dhaabbachaa jiruufi akkasuma illee faaya gara garaa of irraa kan qabuudha. Fakkeenyaaf faaya qubaa qubeellaa kan ofirraa qabuudha.

Biiroo hojii nama tokkoof ta'u kan baay'ee bal'aa ta'e, qulqulluufi bay'ee bareeduudha. Innis teessoo tokkoofi minjaala laaptooppiin banamee irra taa'ee jirufi sinii tokko qaba. Naannawaa fooddaa isaatis biqiltuu magariisatu jira.

Biqiltuu magariisa nyaataafi madda galiitiifis ooludha. biqiltuun Kun maqaan Isaa shankoora jedhama. dhandhamni Isaa baay'ee mi'aawaa Fi Kan namatti toluudha. biqiltuun Kuni sukkaara oomishuuf Kan fayyaduudha. nannawa biqiltuu kanaatti lafa marga qabu magariisa ta'etu jira.

Intalli Kun intala baay'ee bareedduu fi miidhagduu kan taateedha. uffannaan ykn huccuu intalli kun uffattee jirtu diimaa kan taheedha. akkasuma illee hojjaan intala kanaa baay'ee dheertuu kan taateedha. intallo kun bifti ishee diimtuu akka ajaa'ibaa bareeddi.

Haati guufee gosa allaattii keessaa tokko kan taate, lama lamaan kan deemtu, naannoo bishaanii fi Haroon jiru jiraachuu kan jaalattudha. Allaattiin kun bifa miidhagaa kan qabdudha! Fagootti balaliitee kan galtudha.

Biqiloota kanneen akka kuduraalee, bakka tokkotti firii isaanii facaafamuun, kanneen booddee yeroo dhaabbiif qaqqabaman, maasaa irra bittimfamanii dhaabbamaniidha. Biqiloonni kunneen magariisummaaf akkasumas madaala uumama naannoo keenyaa eeguu keessatti gaheen isaanii guddaadha.

Dhalli namaa jaalala waanta tokkoof qabu karaa garaa garaatiin ibsata. Kana jechuun Oromoonni addunyaa kana irra jiraatan jaalala naannoo isaanii bifa hedduudhaan ibsatu. Fakkeenyaaf meeshaalee faaya miidhaginaa fa'aa irratti maqaa naannoo kanaa barreessuudhaan fa'aa ibsachuun baramaadha.

Gabaa uummataa bal'aa keessatti kuduraaleen gosoota adda addaa kanneen akka timaatimaa, kaarotii, qaaraa, raafuu fi dinnichaa hurufa irratti diriiranii argamu. Namoonni gabaa keessa yaa'anii mi'a bitachaa jiru. Kana malees, shamarreen tokko kuduraalee kanneen duuba teessee gurguraa jirti.

Manni amantaa giddu gala yookiin iddoo namoonni amantaa waaqayyoon itti kadhataniifii galata waaqaaf itti dhiyeessaniidha. Manni amantaa iddoo qulqulluufi iddoo eebbifamtuu, sirna waaqeffannaa itti raawwatuudha. Manni amantaa iddoo eebbi waaqayyoo itti argamuudha.

Namoonni kun namoota baay'inaan dhaabbachaa kan jiranidha. namoonni kun toora ykn hiriiraa galuudhaan ulee of harkatti qabatanii dhaabbachaa kan jiranidha. namoonni saalaan dhiiroota duwwaadha. abbootiin gadaa ykn jaarsoliin kun huccuu adii uffatanii waan taheen adda jala hidhatanii kan jiranidha.

Qaabeenyi uumamaa qabeenya uumamaan lafa irratti argamanii, kan nam-tolchee hin taaneedha. Qabeenya uumamaa keessaa muraasni; laggeen adda addaa, haroowwan, galaanota, albuudota, gaarreen, allattiiwwan adda addaa, bineensota bosonaa fi kanneen kana fakkataniidha.

Uumamni namoota tokko tokkoo kan warra kaanii irraa adda ta'ee biyyoota tokko tokko keessatti nimul'ata. Kana jechuun rakkoo fayyaafi haala namummaa isaanii irratti hundaa'uudhaan namoota baay'ee agarra. Keessumaa namoota gaggabaaboo ta'an kan barameen alatti agarra.

Inni suuraa irratti muldhataa jiru kun muuzii jedhama. Muuziin akka madda nyaatatti dhala namaa tajaajila. Dhalli namaa biqiltuu muuzii dhaabuudhaan firii biqiltuu sana irraa argamu nyaatuu fi gabaa fiduudhaan gurguratuudhaan itti dhimma baha.

Weellistuu Oromoo oan sirba 'Shaggooyyee' sirbaa jirtudha. Uffata aadaatii miidhagdee kan jirtu akkasumas callee gosa gara garaa kan aadaa keessatti beekaman godhattee argina. Weelluun aadaa, afaan, seenaa fi duudhaa saba dhalootatti dabarsuuf gargaara.

Gabaan iddoo bittaaf gurgurtaan itti raawwatu yookiin itti gaggeeffamuudha. Gabaan iddoo yookiin bakka adeemsa waljijjiiraan meeshaalee adda addaa itti gaggeeffamuudha. Namni tokko waan tokko gurguruu yoo barbaade, gabaatti geessee gurgurata.

Manni murtii aadaa mana namoonni osoo mana murtii hindeemin dhibdee isaanii itti furataniidha. Manni murtii aadaa akka Mana murtii osoo yeroofi baasiif hin saaxilamin namoonni ganda ganda isaanitti rakkoo isaanii itti furataniidha.

Dhugaatiiwwan gosa garaa garaatu jiru. Isaanis dhugaatii nama macheessanii fi nama hin macheessinedha. Biiraan kan nama macheessu jalatti yommuu ramadamu, nageenya biyyaa fi maatiif gaarii miti. Biiraan garbuu irraa hojjetama.

suuraa kana irratti akkuma argaa jirru shaamarran lama tokko diimtuu isheen tokko immoo magaala yoo ta'an isaanis immoo uffata kuula miidhagaa qabuun faayamanii uffata sana beeksisaa kan jiran ta'uu hubachuu ni dandeenya.

Asxaan kun asxaa Baankii Biyyaalessaa Itoophiyaa yoo ta'u, baankiin biyyaalessaa kun baankiilee Itoophiyaa keessa jiran kan mootummaa fi dhuunfaa hojimaata isaanii kan to'atu fi haala diinagdee biyyatti kan to'atu akkasumas kan tasgabbeessu dha.

Oomishoonni kunneen oomishoota aannanii saamsamanii fi qorqoorroo keessatti cuqqaalamanii gurguramanii dha. Aannan kunneen aannan uumamaa irraa warshaalee keessatti yeroo dheeraaf akka turan taasifamanii qopheeffamu. Warshaaleen aannan oomishan kunneen gosa garaa garaa hedduu dha.

Mucaa xiqqaan bifti isaa magaala kan tahe dhaabbatee kolfaa kan jiru kun ilmoolee hoolaa bifti ishee adii bareedduu kan taatee laphee isaatti qabee baachaa kan jirudha. ilmoolee hoolaa kanaa bifti ishee adii kan taateedhamoo?

Kilabni kubbaa miilaa kan magaalaa naqamtee kilaboota kubbaa miilaa kan oromiyaa keessaa tokko ta'ee, halluun loogoo isaa diimaa fi adii wal makaa akkasumas jalatti barreeffama leeqaa jedhu qaba. Loogoon Kun baay'ee bareeda.

Biiroon aadaafi turiizimii Oromiyaa biyya kana keessatti hojii boonsaa hojjechuudhaan beekama. Hojiin isaa kunis qabeenya uumamaa qabnu kunuunsuu, aadaa uummataa beeksisuufi akka galii fiduu danda'u gochuudha. Kanaaf Biiroon kun gahee isaa bahachuudhaan Oromiyaa hanga har'aatti beeksisuu danda'eera.

Kitaaba seenaa gootota oromoo jechuudha. Kitaamni Kuni gubbaa isaatti suuraa nama eeboo Fi gaachana qabatee jiru ofirraa qaba. namni eeboof gaachana qabatee jiru Kuni kitaabni Kuni seenaa gootota Akka ibsu bakka agarsiisa.

Bullaallaan gosa allaatti amala garraamii fi bifa miidhagaa qabdudha! Maqaalee akka randarii fi gugee kan qabdudha. Bullaallaan yeroo birraatti sagalee namatti tolu dhageessifti. Namoonnis yeroo sagalee ishee dhagahan waqtii ittiin murteessu!

Baadiyyaan bakka yookiin iddoo namoonni baay'inaan gargar faca'anii jiraataniidha. Baadiyyaan bakka tajaajilli hawwaasummaa baay'inaan itti hin argamneedha. Baadiyyaan bakka qonnifi horsiisni beeyladaa itti argamuudha. Baadiyyaan jireenyaaf akka jireenya magaalaa mijattuu miti.

Wantoota 'kaartooniitti' haguugamanii warshaa keessatti oomishamaa jiraniidha. Wantootni kun meeshaan isaan waliin oomishamaa jiran kun hangi isaa kan wal caaluudha. Warshaa kana keessa sibiilota garaa garaa walitti hidhamanii jiran baay'eetu jira.

Hoteelota tokko tokko keessatti hojii nyaataa fi dhugaatii cinaatti dabalataan bunni ni gurgurama. Buna kanas kan gurguran namoonni mana keessa qarqara tokko taa'uunidha. Kanas kan hojjatan yeroo hedduu dubartoota cimoodha.

Shamarree diimtuu akka malee miidhagduun takka meeshaa waraanaa 'Diishqaa ' jedhamu duuba dhaabbattee alaamaa jirti. Kana malees, namoonni kuun qawwee harkatti qabatanii ishee marsanii dhaabbachaa jiru. Isheen mallayyoo diimaa mataatti godhattee jirti.

Nyaata gosa lama meeshaa halluun fi hangi isaa wal fakkaataa ta'e keessa ta'aa jiruudha. Meeshaa kana keessa tokko nyaata halluun isaa diimaan kan jiru yoo ta'u isa biraa keessa immoo nyaata halluun isaa adii ta'eedha.

Iddoo seena qabeessa kan siidaa Aksum jedhamuudha. Bakka kanatti siidaawwan ol dheerinni isaanii guddaa ta'e gosa garaa garaatu argamaa jira. Akkasumallee bakka hambaa seenaa kana dhagaan caccabaan naannoo siidaa kanneenii baay'eetu jira.

Suurri asirratti mul'atu kun makiinaa uffata hodhudha. Makiinaan kun uffata namootaa fi kanneen biroo ittiin hodhuuf kan nu gargaarudha. Maqaan makiinaa uffataa kunis Juukii jedhama. Makiinaan uffataa kun akka daara hodhuuf namni ogummaa hodhuu kan qabu kan barbaachisudha.

Waldaan dargaggoota oromiyaa akka oromiyaatti dhimmoota dargaggoo ilaallatan kan akka hojii dhabdummaa fi dargaggoo deeggaruu irratti kan xiyyeeffatudha. Innis loogoo boca geengoo kan qabuu fi gidduutti suuraa namootaa kan qabudha.

Mana hojii mootummaas haa ta'u, kan nama dhuunfaa biiroo ni qabaatu. Biiroon kun kan namni dhuunfaan keessa taa'ee hojiilee kompiitaraan wal qabatan kan hojjetudha. Innis kanneen akka suur sagalee waraabuuf kan ooludha.

Kophee halluu gurraacha qabudha. kopheen Kuni waan halluun Isaa adii ta'e gubbaarra taa'ee jira. cinaa kophee kanaa biqiltuu hundeen Isaa meeshaa keessa dhaabame Kan lafarraatte hin biqilletu jira. biqiltuun kin halluu magariisa qaba.

Kun dargaggeessa uffata aadaa uffatee dhaabbatee jiruudha. Dargaggeessi kun uffata aadaa bifa adii qabu, kan qarqara isaatiin bifa biraa qabu uffatee dhaabbatee jira. Harka isaatti bilbila qabatee fayyadamaa kan jiruudha.

Balalliin gara Jibuutiitti taasifamu torbeetti si'a kudha toorba ta'uuf akka ta'e kan argisiisudha. Kunis sababa dhimmoota garaa garaan walqabatee imaltoonni heddummaachuu irraan kan ka'edha. Namoonni hedduun dhimmoota siyaas-dinagdee waliin walqabatee biyya tokkoo gara biyya biraatti kan imalanidha.

Yeroo ammaa kanatti itti fayyadamnii fi guddinni teekinooloojii kan "AI" jedhamuu addunyaa irratti guddina addaa irra jira. Dhiyoo keessa chaayinaan kan mataa ishee maqaan isaa diippisiikii jedhamu akkuma Ameerikaa hojiirra oolchiteetti.

Laabrariin iddoo yookiin Mana dubbisaati. Manni dubbisaa Kun yookiin laabrariin iddoo yookiin bakka namoonni yookiin baratoonni baay'een itti dubbisaniidha. Laabrariin iddoo callisa qabu, iddoo dubbisaaf baay'ee mijataa ta'eedha. Laabrariin kitaabolee hedduu of keessaa qaba.

Namoonni baay'een meeshaa qorrisiistuu mana isaanii keessatti bitachuudhaan itti fayyadamu. Kun immoo namoonni dhukkuboota karaa nyaataa dhufan irraa bilisa nama gochuu waanta danda'udha. Kana irraa ka'uudhaan warri qarshii qaban itti fayyadamuu danda'aniiru.

Buna dhuguun fayyaa sammuu namaatiif baay'ee barbaachisaadha. Namoonni baay'een araada isaatiin qabamanii guyyaa hunda buna dhuguu danda'u. Kanaaf daldaltoonni bunaa hanga sadarkaa addunyaatti gurgurachuudhaan bu'a qabeeyyii ta'uu danda'aniiru. Kanneen danfisanii gurguranis keessumaa akka biyya kanaattu bu'aa qabeeyyii ta'uu danda'aniiru.

Doonald Tiraamb bulchaa yookiin muummicha ministeera biyya Ameerikaa ammaa yeroo ta'u, gartuu siyyaasaa dhiibbaa gaarii biyyattii keessatti uumuu danda'an hedduu nama qabudha. Tiraamp nama umuriin isaa adeemeeru waan ta'aniif, aangoo irra hin turani.

Isheeb kun shamarree mala aadaatiin faayamtee jirtuudha. Shamarreen kun dabbasaa ishee shurrubbaa dhahattee jirti. Uffatni ishee kan aadaati. Morma isheetti faayaa callee; akkasumas harka isheetti immoo meeshaa faayaa biraa godhattee jirti.

Meeshaaleen Manaa meeshaalee dhalli namaa Mana keessatti dhimma itti ba'achuuf itti gargaaramaniidha. Tajaajilli kunis, namni jiruuf jireenya isaa keessatti hojii adda adda ittiin hojjachuuf itti gargaaramu. Fakkeenyaf, nyaata adda addaa ittiin qopheessuuf.

Iddoo kanatti bilbila tachii afur argaa jirra. bilbilli kun bilbila baay'ee bareedaa fi baay'ee namatti toluudha. bilbilli kun kaameraan isaa abbaa kaameraa sadi sadiiti. bilbilli kun gatiin isaa qaalii ykn baay'ee minya'aa kan taheedha. bilbilli kun faayidaa baayyee dhala namaaf kenna.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Gosa geejjibaa keessaa tokko geejjibaa aadaa kan ta'e Fardadha. Fardi geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Mana myaata aadaa keessatti leemmaxiiwwan nyaanni ittiin dhiyaatu waltajjii irratti tarree galanii dhaabbachaa jiru. Waltajjii gara jalaan hodhaa, masanqoo fi itillee xiqqoon fannifamanii jiru. Keenyaan yookiin giddaarri meeshaalee aadaa adda addaan faayameera.

Amartiin warqee irraa hojjatame bifa baalaa qabu morma shamarree akkaan miidhagduu taatee irra ciisee argama . Dabasaan shamarree tanaa gartokkoon gadi jigee morma ishee uwwisee argama . Kana malees, wandaboo adii hidhattee jirti.

Timaatimiin fuduraa waqtii gannaattis haa ta'u, waqtii bonaatti oomishamuu danda'udha. Gosa dhaangaa nyaataa keessaa tokko waan ta'eef, fayyummaa qaama keenyaaf baay'ee kan barbaachisudha. Timmatimiin laga boneetiin dirree irratti oomishamuu ni danda'aa?

Qaruura pilaastikaa keessatti aannan guutamee jira .Qaruuraawwan aannaniin guutamanii jiran sadanuu minjaala irra dhaabbatanii jiru .Minjaala aannan irra dhaabbateen achi minjaalli xixiqqoo fi burcumoonni ni argamu . Keenyaa yookon giddaarri manaa adiidha.

Naannoon keenya Oromiyaan akkuma bal'ina lafaan Itoophiyaa keessaa guddoo taate, baayyina namootaa illee akkasuma. Naannoo keenya uffannaa aadaa godinaalee gara godinaaleetti gargar ta'e kan qabduu fi isaanis miidhagina isheef kan gumaachanidha.

Man a baay'ee bareedaa ta'edha. halluun mana kanaa keelloo akkasumas magariisas Kan qabuudha. fuuldura manatti biqiltuu magariisatu jira. karaan konkolaataa cinaa manichaatiin darba. namoonnis fuuldura manaa dhaabatanii jiru. duuba mana kanaatti samii duumessa adii qabutu Jira

Maaddii irratti namoonni gareen walitti qabamanii yemmuu laaqanaan nyaachaa jiru. Buddeen diimaa fi adii irratti ittoo lukkuun qicamee nyaachaa jiru. Kana malees, maddiitti ittoon gosaa biroo irratti nammee ittiin nyaachaa jiru.

Manni kun, mana horii baay'ee guddaa ta'e yoo ta'u, saawwan fi qotiyoon lakkoofsan hedduu ta'an walitti qabamanii keessa jiraachaa fi soorachaa jiru. Saawwan fi qotiyoon kunneen nyaata foonif fi dhugaatii aannaniif akka ta'aniif furdifamaa jiru.

Konkolaataan loonchiinaa jedhamu daandii aspaaltii irra imala jira. Inni garri jalaaa isaa adii fi mudhii isaatii ol magariisa kan ta'eedha. Moggaan daandii konkolaataan irra deemaa jiruu dhukkeen kan guutamee jiruudha.

Wanti amma suuraa isaa as irratti argaa jirru kun mana bareedaa fi miidhagaa kan taheedha. manni kun balballi isaa akka ajaa'ibaatti kan bareeduudha. akkasumas manni kun kutaa baay'ee tahee kan qabudha. mana kana jalatti teessuma hirkoo tahe argaa jirra.

Meeshaan muka irraa hojjatame kun, boraatii dha. Boraatin yokin hirkoon mataa yeroo ciisichaa kun, muka irraa hojjatamee haalluu gurraacha kan dibamee fi walakkaa isaa irraa immoo caaccuun itti kaawwameera. Boraatin kun, boraatii aadaa Oromoo keessatti beekamuu dha.

Isaan kunneen hooggantootaafi namoota siyaasaa mootummaa Itiyoophiyaati. Ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad dabalatee ministeerota nama jahatu walii wajjin dhaabbatee jira. Duuba isaaniitiin aasxaan wajjira ministeera muummee ni argama. Alaabaan Itiyoophiyaas fannifamee jira.

Manni baruumsaa iddoo yookiin bakkee dhalli namaa tajaajila baruufi barsiisuu itti argatuudha. Manni baruumsaa sammuu dhala namaa qaruufi bakka hayyootafi saayintistoota adda addaa itti oomishuudha. Dhalli namaa sammuun gufachuuf, dirqama Mana baruumsaa galuu qaba.

Dubartii jabanaa halluu gurraacha qabu harka ishee mirgaan qabdee buna keessaa siniitti buusaa jirtuudha. Dubartiin kun uffata aadaa halluu adii kan gidduu isaa irraa halluu adda addaan faayyamee jiru uffachaa jirti.

Kopheen dubartootaa kan dhiiraa irraa wantoota hedduudhaan adda ta'a. Kopheen Kunis gubbaa isaatti waan salphaa baachuuf hin ulfaannee fi jalaanis soolii salphaa qaba. Yeroo mana seenan namoonni baafatanii mana Jala kaa'uun seenu.

Namoonni hedduun kutaa adii uffatanii taa'aa jiru. Harmeen tokko daabboo addaan kukutaa jirti. Harmeen biroo immoo meeshaa yookan hodhaa midhaan irra jiru jalatti qabaafii jiru. Cinaa isaanitti namichi gonfoo magariisa keewwate taa'aa jira.

Namoota hedduu uffata mana amantaa halluu adii qabu uffatanii dibbee rukutaa jiraniidha. Namoonni kunneen dungoo qabsiifatanii faarfachaa jiru. Namoota dibbee rukutaa jiran keessaa tokko dubartii shaashii adii mataa isheetti godhattee jirtuudha.

Namoonni abbootii gadaa ta'an heddun isaanii naannoo jiraatanitti gaafa manaa bahan dabalatee uffata adii kan gaabii jedhamu ni uffatu. Itti dabalee immoo meeshaa ittiin farda gulufan garaftuu harkatti ni qabatu.

Namoota baayyatanii dhaabbatanii fi nama tokko kan isaan fuuldura dhaabbattee harka isaa ol fuudhee mallattoo nagaa gaafachuu itti agarsiisaa jiru argaa kan jirrudha. Innis nama maqaan isaa Dr Abiyyi Ahimed jedhamudha.

Hojii qotee bulaa hojjechuu kan danda'u dhiirota qofaa osoo hin taane, dubartoonnis hojjechuu ni danda'u. Kanaafuu dubartiin kun qottoo ishee salgii ishee irra kaa'attee gara hojii qotee bulaatti imalaa jirti.

Geejjiba jechuun wanta dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti iddoo tokkoo gara iddoo birootti ittiin imaluudha. Konkolaatan gosa geejjibaa lafarraa keessaa tokko ta'ee, tajaajila geejjibaa guyyaa guyyaan dhala namaaf kenna.

Gosa saamunaa qaama ittiin dhiqatan garaagaraatu jira. Isaan hunduu haguuggii gubbaa kan qabaniifi qolli isaanii haalluu garaagaraa kan qabudha. Akkaataan teessuma isaanii kan ija namaa hawwatuufi gurgurtaaf akka dhiyaatanitti kan ta'edha.

Gamoo gubbaa minjaalli fi teessoon walitti garagalanii taa'aa jiru . Baaxii gamoo irratti balbiin ibsaa asii ol maxxanee argama. Gamoo irraa asii gadi konkolaatawwan daandii irra adeemaa jiru. Samiin hurrii uffatee jira.

Raadiyoo bara durii kan kaasettiin sirbu. Kana malees, dhagaa baatiriin hojjachaa ture. Karaa lamaan sagale-guddistuu ofirraa qaba. Inni gubbaa jiru iddoo harkaan qabatanii bakka bakkatti ittiin sochoosaniidha. Kun raadiyoo guddaa haala kanaan uummatni itti fayyadamuudha.

Konkolaataan abbaan miila sadii yookin baajaajiin mandara keessa as deemaa jirti. Namni tokko immoo faallaa konkolaataatti achi deemaa jira. Biiftuun ganamaan ifa ishee mandara irraa diriirsitee jirti. Gama irratti tabbi ni argama.

Manni kun, mana dhugaatii biiraan Habashaa jedhamuun beekamu pilaastikni keessa ka'an mul'achaa jiruu dha. Biiraan Habashaa ,warshaalee biiraa Itoophiyaa keessa jiran keessaa isa tokko yoo ta'u, dhaabbanni kun biiraan alatti oomishaalee biroo kan akka simiintoo faa oomisha.

Kopheen wantoota bu'uura jireenya dhala namaa keessaa isa tokkodha. Kopheen wanta dhalli namaa miilla isaatti godhatee deemudha. Kunis miidhagani yookiin bareedina keenyaf kan ooluufi miilla keenya gufuu adda addaa irraa ittisuuf gargaara.

Doctor Lammaa Magarsaa, Pirisidaantii naannoo Oromiyaa turan. Doctor Lammaa Magarsaa bara hoggansa isaanii hojiilee gaggaarii hojjachuun Oromiyaaf bu'aa guddaa buusan. Doctor Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kanas biyya Awurooppaa jiraachaa jiru.

Iddoon kun iddoo baay'ee bareedaa fi baay'ee miidhagaa kan taheedha. iddoon kun iddoo bashannan namoonni hedduun itti bashannaniidha. iddoo kanatti wantoota akka dikureeshii addaa addaa fi afuuffee gosa addaa addaa taheetu argamaa jira.

Muka jirmaa guddaa jala biqiltuun margaa jirti. Hundeen jirmaa muka guddaa dulloomee mul'achaa jira. Biqiltuun jirma mukaa guddaa jalatti biqiltee jirtu damee xixiqqoo ishee diriirfattee argamti. Jirma mukaa irra biyyoon ni jira .

Aadaan mallattoo ibsituu saba tokkooti. Aadaan mallattoo jiraachuu saba tokkoo kan agarsiistufi addunyyaatti dabarsitee waa'ee saba sanaa ibsituudha. Aadaan gosa baay'eetu jira. Isaan keessaa muraasni aadaa, uffannaa aadaa nyaataafi kan biroo.

Dubartoonni gareedhaan ta'anii mana qalama dibaa jiru. Dubartoonni kunneen hundi isaanituu uffata cuquliisa keewwatanii qalama dibaa jiru. Manni qalamni dibamaa jiru mana qorqoorrooti .Manaan achitti bosonni baargamoo qaqallaa ni argama.

suuraa kana irratti kan arginu kun kitaaba afaan oromoo miila hin shokoksine kan jedhu yoo ta'u kunis immoo barreessaa yaasoo kabbabaa jedhamuun kan barreeffamedha. qola kitaaba kanaa irratti kan arginu nama fuulla isaa dugda duubatti garagalchatedha.

Kun gosa nyaataa akka nyaatamuuf qophaa'ee jiruudha. Ittoon foonii hojjetamee, qodaa isaatti nam'ee walakkaa saanii kaa'amee jira. Buddeenni immoo maraan isaa bakka lamatti citee kaa'amee jira. Akkasumas, daabboon saanii kana irra kaa'amee jira.

Sardiidoo afurtu naannoo kana jira. Naannoo kanatti biqiltootni xixiqqoo ta'an ni jiru. Sardiidoowwan kunneen eegee kan qabanii fi saree kan fakkaataniidha. Lafti marga magariisan uwwifame naannoo kanatti ni argama. Duumessi ni jira.

Kopheen waantota garaagaraa naannoo keenyatti argaman irraa kan hojjetamuu fi haala uumama, caasaa addaa addaa kan qabudha. Kopheen lakkoofsota mataa isaanii garaagaraa kan qaban, akkaataa guddina sadarkaa miila namaatiin kan bitamanidha.

Konkolaataa guddaa halluun isaa keelloo ta'etu dhaabbachaa jira. Konkolaataa kun mataa isaa irraa fuullee sibiilli isaa dheeraa ta'e qaba. Konkolaataan gosa akkanaa meeshaalee ulfaatoo ta'aan kanneen akka dhagaa ijaarsaa bakka tokko bakka biraatti geessuuf baay'ee tajaajila.

Mukkeen kun mukkeen umurii dheeraa qabanii yoo ta'u, mukkeen kun mukkeen jirma guguddaati. Mukkeen kun baala qaqallaa fi jirma furdaa ta'e qaban yoo ta'u, jirma mukaa kanneen irra wantoonni xixiqqoo biroon kan akka fangasii fi saaphaphuu faa irra marganii jiru.

Iddoo kanatti dhugaatiin alkooliin maqaan isaa biqilaa beddellee xiqqaa kan tahee argaa jirra. dhugaatiin alkooliin kun qadaaddiin irraa buqqifamee burcuqqootti naqamee ykn buufamee jirudha. dhugaatiin kun baay'ee Humna ofii olitti yoo dhugaan kan nama macheessudha.

Alaaban mallattoo biyyuummaa biyya tokkooti. Alaabaan mallattoo eenyummaa yookiin birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuuf ibsituudha. Alaaban faajjii yookiin maallattoo bilisuummaafi birmaadummaa biyya tokkoo kan bakka buutuudha. Alaabaan abbaa gadaa haalluun isaa gurraacha, adiifi diimaadha.

Magaalonni addunyaa kana irra jiran bakka sochiin daldalaa guddaa irratti gaggeeffamu ta'anii tajaajilaa jiru. Kana irraa ka'uudhaan uummanni naannoo baadiyyaa jiraatus gara sanatti imaluudhaan bu'a qabeessa ta'ee jireenya isaa fooyyeffata jechuudha.

Bolaalee halluu adiifi gurraacha qabaniidha. iddoon Kun iddoo bolaaleen itti gurguramuudha. bolaaleewwan Kun halluu adiifi gurraacha Kan qabaniidha. iddoon bolaaleen Kun jiru lafa biyyee qabuudha. duuba bolaaleewwannkanaatti motorri geejjibaaf oolu Kan miilli Isaa gurraacha ta'e tokko Jira.